Emhlabeni jikelele kuyakhuthazwa ukuba abantu bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi ayimpilo. Ngakho-ke uhulumende lohulumende kumele abone ukuthi isigaba lesigaba silalapho sesithola khona amanzi ahlanzekileyo ukuze abantu bangatholi imikhuhlane ephathelane lokungcola.

Ikilinika yasenjube isivaliwe, ngoba abantu bathi akusela onesi abasebenza khona ngakho ke isigaba senjube sicela kuhulumende ukubana engakwanisa kuthumela onesi abazabuya babaphathise kuleyi kilinika. Khathesi kunje akula oyelaphayo kuleyi kilinika.

Esigabeni kuqhamuke umkhuhlane wendingindi, owe ebola kanye lowecovid. Abezempilakahle baze lemithi yabo, ukuthi bazehlala bancedise lesosigaba. Ngakho ke babuye bazehlala ehall. Yikho lapho abayabe besebenzela khona. Bekhangela izigulane. Behambisa lemithi leyo edingakalayo, endaweni zonke

Esikolo sifunde ngabodokotela abanengi abatshiyetshiyeneyo. Sifunde ukuthi kulabodokotela abahlola amehlo, abahlola umzimba, abahlola izisu kanye labodokotela abasebenza ukuhlola ingcekeza ephuma ebantwini etshiyetshiyeneyo ukuze bazwisise imikhuhlane esihlanganayo kanye lokuzwisisa umzimba womuntu.

Kuqakathekile ngesikhathi sonke ukuthi umuntu wonke ehambe ayehlolwa igazi ngoba kuyabe kusenzelwa ukuthi mhla egula kumbe mhla edinga igazi odokotela babekwazi ukuthi igazi lakhe yiliphi njalo bengathola liphi igazi elifananayo abangamnika lona.

Umnawami utshaywe yimota izolo. Simhambise esibhedlela izolo lapho abafike bamfaka khona insimbi yokuthi amathambo akhe abuyelane. Uthi insimbi leyi ibuhlungu nxa ehlala phansi. Ngakho ke udokotela uxhwayise ukuthi engahambahambi kakhulu.

ngesikhathi se COVID kwakudingakala ngesikhathi sonke ukuthi umuntu abe kwazi ngesikhathi sonke ukuthi umzimba wakhe utshisa okunganani ngakho ke imitshina eyokuthatha i temperature yayisiminengi njalo yayitholakala ndawo zonke lapho umuntu engathi engena esitolo babemthatha i temperature ukuze babekwazi ukuthi akaguli kumbe uyagula

Ngize ngihambe esibhedlela lobaba ngabona into ezitshiyetshiyeneyo ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela. Ngabona izigelo ngabona ama jekiseni ,ngabona kanye lokunye umutshina ababewusebenzisa ukuthatha igazi emuntwini.

esibhedleleni sempilo namuhla kuvulwe i ward lapho abantwana abayabe i ward leyi abazabe bedlalela khona ngabantwana abayabe bebuye ukuzoyelatshwa abagulayo abasesibhedlela ukuze labo bathole isikhathi sokudlala impilo yabo iqhubekel phambili bengatshoni belele embhedeni

Namuhla esigabeni sesiganda kubuye udokotela okade ehlola bonke abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi , ubeyenza lokhu ngoba kuzwakale ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wendingingindi , ngakho ke udokotela lo ubebuya ukuthi ezohlaba abantwana ama injekisini ukuthi abavikele kulo umkhuhlane

Hamba efamasi uzathola imithi etshiyatshiyeneyo. Kuleminye imithi abayifaka lapho okuqandi khona kuthi kube leyinye imithi efakwa lapho okuqanda khona. Ngoba imithi yakhona iyabe idinga izinga laphezulu ekugcineni ngakho ngesikhathi sonke kufanele sithenge imithi efamasi ngoba bayabe beyigcine kahle.

Imfundo evela kwabezempilakahle ngeyokuthi uma sifuna ukuthenga imithi yalabo abagulayo kumbe abagulelwayo sihambe kumapharmacy avunyelweyo ngoba sokunanzeleke ukuthi kulamaphamarcy amanengi atshengisa imithi okungekho emthethweni

Namuhla abezempilakahle bebe lomkhankaso Omkhulu esigabeni sakithi. Bebebuya bezosifundisa mayilana lemikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo etholakalayo elizweni njalo lokuthi singayivikela njani. Bakhuthaze kakhulu ukuthi babantu sibelothando kanye lesineke sokuhamba sisiya bona odokotela kumbe ukuya emakilinika lapho sigula.

Lapho ngigula ngibulawa yisisu, ugogo ohlala ngaphetsheya kwethu wangitshengisa elinye ifilawuzi, wathi ifilawuzi leli lingakhona ukunginceda kakhulu lapho uma ngisizwa ubuhlungu. Wathi ngiyalithatha ngilicholechole ngilifake emanzini ngibe sengibilisa amanzi akhona besenginatha.

Ababona kanye lokwenza imithi yesintu. Sebebambana labodokotela abayenza imithi yesikhiwa. Ukuze izihlahla zabo, bafunde ukuthi bangayenza njani amaphilisi alozinga lwaphezulu, anganceda umuntu wonke, emhlabeni wonke jikekele.